Icumba c'ishure kibonekamwo intebe z'abanyeshure zisize irangira i tukura ziboneka neza zikozwe mu mbaho z'ibiti uruhome rwubatse n'amatafari afise ibice bitandukanyijwe n'irangi ryera ni mirongo icitse n'iyimanuka n'amadirisha matomato yubatse n'amatafari.

Inyubako yubakishijwe amatafari, imbere y'inyubako hari ingazi zubakishijwe n'isima, iruhande y'ingazi hari uruhome rwubakishijwe amabuye, inyuma yaho haboneka igice c'inzu nini, hasi hari ivu n'ivyatsi bikeya.

Inzu yubatse n’amatafari ahiye ifatanye n’utuzu twa sugumwe, ifise imiryango ikozwe mu biti. Ku ruhome hasize umusenyi uvanze n’isima, iruhande haboneka umuco mwinshi.

Inzu y'i gorofa igeretse rimwe i ruhande yayo harutuzutwasi rwumwe tw'abagore hasi hari ingazi hepfo yaho harivu n'utwatsi turinganiye.

Inzu ifise imiryango ibiri y'utuzu twa sugumwe, dukingirijwe nuruzitiro gwubakishije amabuye rusize umusenyi uvanze n'isima, kuruhande gwo hejuru hasize irangi ryera, hasi iry'ubururu.

Ikibuga cubatse n'umusenyi uvanze n'isima, kirimwo imirongo yera n'igiti kirekire gishinze, imbere haboneka inzu ifise amadirisha atatu y'ivyuma asize irangi, hejuru hariko amabati, ku ruhome hasize irangi ryera.

Ikibuga cubakishije isima kirimwo isuku ryinshi, hari n'ibiti vy'amashami, n'ibikinisho vy'abana bifise amabara atandukanye, harimwo iritukura, umuhondo, ubururu, n'iryera, n'inzu zifise irngi zisize irangi ryera.

Umugwi w'abakinyi w'umupira w'amaboko bagizwe n'abasore umunani bahagaze mu kibuga, babiri muri bo bafise imipira bakinisha, bambaye imyambaro ifise amabara amwe, n'ibirato vy'inkino, n'amashesheti maremare afise amabara atandukanye.

Inzu yubatsemwo akazu ka sugumwe k'ikinogo gasa naho kakiri gashasha batarakoresha ku ruhome hasize isima gafise n'urugi rutukura kandi rukozwe mu cuma.

Urukino rw'umupira w'amaboko haje uruvyiruko rwinshi ruri kurorera harimwo umwigeme inyuma yambaye amarori n'abasore babiri baboneka ko baryohewe cane umweyambaye agapira kera n'ikabutura yirabura iriko nimero cumi na kabiri yuna mye gatonk''uwiteguye gukina uwa kabiri yambaye agapira n'i pantaro yirabura.

Inzu ya sugumwe ishaje, kandi irimwo umwanda mwishi, harimwo n'indobo urugi rwayo rukoze mumbaho z'ibiti kandi rurashaje ntirwugarika kuruhome haravuyeko irangi.

Umurwi w' abakinyi binkino z' amaboko, bambaye imyambaro y' icatsi kibisi n' iy' ubururu, inyuma ku mipira yabo hariko ibiharuro, uwa mbere yambaye cumi na kane, uwa kabiri yambaye cumi na kabiri, basa nk' aho biteguye ngo batangure gukina.

Ikigo cisomero Kiri kumenyereza abanyeshure inkino zamaboko hahurikiyemwo abasore nabigeme, umutoza wabo yambaye umupira wera nipantalo yiraburabura mukibuga Hagati hari ivyatsi nibiti birebire biri hafi yuruzitiro.

Ikibuga c'inkino y'umupira w'amaboko cubakiye n'ivyuma n'insinga harimwo urwaruka rw'imiyabaga y'abasore n'abigeme umwigeme umwe muri bo yambaye agapira n'ikabutura itukura yunamye gufata umupira nyuma yae abo hari ibiti biteye umurongo n'abantu benshi bari kubaraba.

Inzu isa nkaho irimwo akazu ka surwumwe, ku ruhome hari amakaro avanze amabara, hejuru yayo hasize irangi ryera, igisenge cayo gikoreshejwe ibiti n' amabati, umuryango usa n' icatsi kibisi ukwozwe mu cuma.

Icumba cubatswe namakaro hasi nokuruhome gifise umuryango wicuma gisize irangi ryicatsi kibisi nyuma yubakishijwe namatafari yakera hejuru kurusenge hari ibiti bifatanye namatafari

Ikigo c'isomero kiriko gikinisha abasore umupira w'amaboko, abari gukina bambaye imyambaro utadukanye, inyuma yabo hari uwambaye agapira gatukura asa nuwuri gukwirikira umupira.

Inzu y'ububiko yerekana imikubuzo yegamiye k'uruhome rw'inyubako, aho iyo mikubuzo yashizwe imbere y'ubwugamo bumeze nk'utuzu twasugumwe canke utuzu tw'ububiko hasi hasutse amazi hasa nahanyera.

Icumba c'ishure kirimwo intebe n'imeza vy'abanyeshure zikozwe mu mbaho ibihome vy'iryo shure vyubakishijwe matafarahiye ku ruhome rw'imbere haboneka ikarata y'umubumbe w'isi hasi hasizese zima hejuru ni ivyuma bigeretseko amabati.

Ikigo kiri kugirisha siporo abanyeshure, abanyeshure bamwe barahagaze bakurikira umwigisha ivyo abereka, abandi baricaye hasi hari ivyatsi bari gutera inkuru baryohewe cane.

Inzu yubatse muburyo buzimbutse, kandi ishaje cane, ikaba ifise imiryango y'imbaho, isize irangi ritukura, uruhome rusize irangi ryera, n'iry'ubururu, hasi hari isima yamenetse.

Ikibuga abana bakiniramwo Hari urukino rucafye hasi mu mabara atandukanye, n'ibiti vyinshi biri i ruhande hafi yaho Hari amatara maremare n'intebe baruhukiramwo.

Ikibuga kinini cane kirimwo ivyatsi bibisi n'inyubako ifise inkingi nyinshi, amadirisha n'inzugi zisa ubururu n'amabati, hagati mu kibuga hakinirwamwo inkino z'amadirisha.

Ikibuga c' inkino c' abanyeshure bab'abahungu n' abakobwa bamwe bari gukina biruka , abandi baricaye ku ntebe hasi hari ivyatsi bari gutera inkuru baryohewe cane, umwe muribo yikoreye igitabo ku mutwe.

Inzu za sugumwe zo muntara ya ngozi zagizweho isekeza, kuko benshi batagira utuzu twa sugumwe bagenda barabereka uko bubaka nuko bagira amasuku mu kwirinda indwara zifatira kw'isuku rike.

Ikigo ci shure gifise utuzu twa sugumwe dushaje turimwo umwanda mwishi imiryango n'ivyuma biri hejuru ku mabati biratukura uruhome rw'inzu rwa rononekaye cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Muramvya ry'abahungu n'abigeme, riri mw'ihiganwa ryo kunonora imitsi, hari n'ikibuga kinini cane kirimwo ivyatsi bibisi n'ibiti bigikikije.

Inyubako imeze nk'isengero yubatswe n' amatafari hamwe n' inkingi z' isima zisize irangi ryera amadirisha matoya atuma haboneka umuco n' umuyaga kugira winjire neza.

Ikigo cigisha siporo gihurikiyemwo abasore n'abigeme bakina umukino w'amaboko, umutoza wabo ari kubigisha yambaye umupira n'ipantaro birimwo amabara yera nayirabura, n'ibirato vyirabura.

Akazu ka sugumwe gacafuye cane gasa naho kabomotse gafise irangi risanabi ry'umuhondo n'urugi gw'icuma rusa ubururu gwaguye ingese kuntango.

Ikibuga kiri iruhande y'inzu y'ubworozi bw'inkoko, yubatse muburyo bwakijambere, ifis'ivyuma bikomeye, hejuru hariko amabati meza cane ,mu mfuruka y'uruhome har'inzira yinjiramwo indani.

Inzu yubatse mu buryo bw'ibitaro yubakishije amatafari ahiye ifise n'idirisha ry'icuma risize irangi ry'ubururu hanze hari ibigega bibika amazi bibiri kimwe kinini n'ikindi gito ryubatse nisima.

Inzu yubatse n'amatafari ahiye, harimwo umurongo umanuka nuwukika bisize irangi ryera, harimwo indani utuzu twasugumwe tw'abagabo n'abagore, imbere hari igiti kinini, hejuru mu kirere hari ibicu vyera n'ivyubururu.

Akazu ku bwiherero k'abigeme kubakishije amatafari, gafise urugi rw'icuma rusize irangi ryera, hejuru hari udutoboro twinshi n'utudirisha dutoya cane.

Ikibuga c'umukino w'amaboko winjiza hejuru mugaseke , gishinze kugiti c'icuma, hagati mukibuga harimwo imirongo yera, yerekana aho abakinyi batarenga ,iruhande har'inzu ifise amadirisha n'amabati asa n'icatsi kibisi.

Mu rugo imbere y'inzu, hari musi isima ishaje cane, igiti n'ibibaho biri hasi vyegamiye ku ruhome, nyuma yaho haboneka ibiti n'inyubako ziri kuruhande zifise amabati atukura.

Ikigo c'ishuri gifise indaro z'abanyeshure abahungu n'abakobwa gifise ubwiherero bushaje hariko inzugi z ibiti hejuru hava amazi boga bahagaze indani mu kazu ka sugumwe.

Inyubako y'umupira w'amaguru ifise inzu y'amatafari ifise imirongo imanuka n'iyiduga isiza amarangi y'ubururu na yera mu kibuga hari uruhande rurimwo igiti n'ivyatsi bibisi n'inkingi y'icuma ifasha inzwe.

Icumba c'isomero cubakishije n'amatafari, k'uruhome imbere hari ikibaho bandikako, harimwo n'abanyeshure bicaye kuntebe imbere yabo har'umwarimu arikubigisha, iruhande har’ amadirisha atuma haba umuco ukwiye.

Icumba cubakishijwe namatafari meza cane kuruhome rwiburyo nibubamfu hari utubati twera hagati hari imeza iteretseko ibikoresho hari nidirisha rimanitseko agatambara gasubururu bituma izuba canke umuyaga bitinjira ari vyinshi

Inzu ibonekamwo umuco mwinshi ku ruhome, hari amakaro ifise amadirisha menshi, hagati hari abasore n'abigeme bambaye itaburiya zera, basa nk'aho bari gukora ikibazo canke bari kwiga, imbere hari umugabo ari kubafasha mu vyo bari gukora.

Icumba c'isomero, kirimwo abanyeshure ba basore n'abigeme, bambaye ama taburiya yera basa nkaho bari gukora ikibazo canke bari kubasigurira ,imbere yabo har’umugabo ahagaze yambaye i taburiya yera.

Icumba c’isomero gisa naho gikorerwamwo ubushakashatsi, kuruhome rw’ibubamfu n’iburyo hari utubati dusize irangi ryera, hagati hari imeza yera n’idirisha rimanitseko agatambara k’ubururu gakingiriye izuba haboneka ko hari umwijima mwinshi.

Inzu iboneka igice hejuru hubatse n'umusenyi n'isima ku ruhome hari amatafari ahiye asa neza nyuma y'inzu habonekaho amakaro yera hejuru haboneka hariko ha kamatara.

Icumba gisa nkaho gikorerwamwo ubushakashatsi harimwo intebe zi biti imbere yaho hari umugabo ahagaze ashize amaboko ku meza yera iruhande yiwe hari intsinga

Icumba cubakishijwe n'amatafari arimwo imirongo yera n'iyikitse Ku ruhome hari utubati dusize irangi ryera imbere yatwo hari umuntu yambaye itaburiya yirabura ariko ataboneka neza mu mbavu Hari imeza isasheko igitambara cera.

Utubati dufatanye n'uruhome dufise ahafunguye n'ahandi hafunze, dusa nutwo babikamwo ibikoresho vy'igikoni, imbere yako hari intsinga nyinshi z'amabara atandukanye.

Asore babiri ni umugabo akuze abarongoye bose bambaye dupfukamunwa dusa n'ubururu umugabo afise agacupa kabonerana n'akandi karimwo amaraso akaba ari kubereka asa n'ububigisha.

Inzu y'ubushakashatsi yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije n'amatafari asa neza cane, iruhande hari idirisha rinini harimwo umugabo yambaye taburiya y'irabura ari gukora imyimenyerezo yibijanye n'ubumenyi butandakunye.

Ivuriro rikuru ryo mu rutovu ryubatse mu buryo bukomeye kandi bwiza irimwo ama karo, hirya gato harimwo umuntu ahagaze yambaye itaburiya yera n'intebe y'igiti ihagaze imbere yiwe.

Inzu yubatse neza harimwo amakaro n'udutebe duto duto, ikorerwamwo isuzuma ry'ibitungwa, umuganga yambaye itaburiya yera ari kuvuga ko hateye ingwara y'ibitungwa itaramenyekana neza.

Icumba c'ishure abashakashatsi basuzumiramwo. Ku ruhome rw'imbere n'inyuma hari utubati twera, babikamwo ibikoresho bitandukanye. Hari idirisha rifunze, hasa n'ahari umwijima mwinshi.

Imeza ndende z'ibiti ziri iruhande y'inkingi yera, hasi hashashe amakaro, hejuru yazo hariko urubaho rudasize irangi ruriko n'icuma bafata.

Icumba c'inzu y'ubusomyi irimo ibitabo vyinshi bibitse mu migwi itandukanye, bimwe bifise amabara y'ubururu, atukura, umuhondo, bimwe biboneka ko ari bishasha ibindi bikaboneka ko bimaze igihe.

Icumba cububiko bwibitabu inyubako yaho niy’amatafari kuruhome hari akabati kabitsemwo ibitabu vyinshi birimwo amabara atandukanye.

Ikigo c'ishure kiri mw’Isekeza co kwigisha Ibijanjye n'amagara y'abantu, akaba ari umushishito w'amaraso hamwe n'umutima bicafye kugipapuro ari vyinshi bitandukanye.

Akabati k'ibiti kuzuye ibitabo vyinshi, kandi vyegeranye cane, k'uruhande rumwe gw'akabati hariho urupapuro rumanitse rushobora kuba ari ikiranga misi canke itangazo.

Ikigo c'isomero gisa nkaho kiri muntara hagati, mukibuga har'ivu ririmw'ivyatsi hirya yaho har'ibitoke n'ibiti vy'amavoka ,inzu zisakajwe n'amabati. Amadirisha n'imiryango bifise irangi ry'ubururu.

Inzu imwe ndende yera ifise igisenge n' amabati atukura ifise inzugi n' amadirisha bifise amabara imbere hari ikibuga kinini kigizwe n' umusenyi inyuma yayo hari ibiti n' imisozi biteye neza.

Inzu irimwo amabara yera ku ruhome no ku gisenge, imiryango isa n'inginagina, ku ruhome hari icuma kimanitse kiboneka ko ari itara ryo mu nzu canke inzogera bavuza kugira bamenyeshe igihe runaka.

Inzu yubatse mu buryo bubayabaye ifise uruhome rusize umusenyi hamanitseko igitambara cera gicafyeko ibikoresho bitandukanye, imarabiti, isuka, ishipiri, umupanga, urukero, igipawa, n'ibindi bitandukanye.

Ikigo cigisha abana inkino n'imico kama, cakoranije abavyeyi babo, kugirango babereke ivyo bize; hagati mu kibuga, hari imiduga itandukanye, iruhande y'uruzitiro hateye ibiti ku murongo.

Ikigo c'ishure cisumbuye gifise inzu yubakishije amabato akomeye hagati mu kibuga hari ibiti bigufi na birebire mpepfo yaho hateye ibigori bivanzemo n'ibiti vy'amashurwe i ruhande yaho hari ishamba.

Icumba c'ishure cubakishijwe namatafari kuruhome har'ikibaho kiboneka igice mumufuruka hari akabati babikamwo ibikoresho vy'ishure, ku mpande z'akabati hari ikiragamisi hasi kw'isima har'igikoresho bashiramwo imyanda.

Ikibuga gifise ibiti bitotaye iruhande hari inzu isize irangi ryera niryubururu hasi hari isima ifise ninkigi zamatafari menshi mukibuga hari ivu ivanze nivyatsi

Ikigo c' isomero ry' intango, ririmw' abanyeshure benshi cane, kuruhome har' irangi ris' umuhondo n udutoboro twinshi twinjiz' umuyaga, kuruhome hamanits' impapuro zogushariz' ishure, zirimw' amabar' atandukanye, hejuru har' igisenge c' ibiti gifasheko n' amabati.

Inzu y'igorofa igeretse rimwe. Isa n'iyishaje, iri ahantu hari ibiti vyinshi birebire. Hasa nk'ahari ishamba, inyuma yaho hari ivyatsi bito n'ibarabara ririmwo ikaburimbo.

Inzu bakoreramwo ubworozi butandukanye, iruhande hari utuzu twa sugumwe, hari n'inkingi zifashe inzu, hanze hari ikibuga kirimwo ivyatsi n'ivu rivanze n'umusenyi.

Inzu itonzemwo intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti ku ruhome hubatswe n'amatafali ifise ikibaho bigirako hanze hubakishijwe amabuye arinda inkukura.

Inzu y'ihinguriro ikora umuto wewe ivyamwa imbere yayo hateye amashurwe, ariko umurongo hakaba nibarabara hefu yayo hari umurima uteyemwo ivyamwa bitandukanye.

Ikigo c'isomero comu ntara ya muyinga hari abanyeshure bari mu bikorwa bitandukanye, hari umunyeshure w'umuhungu uboneka inyuma afise isakoshi yera imanitse kurutugu rwiwe hirya yiwe hari abandi banyeshure basa n'abari gukora isuku, hari intebe z'imbaho bikaba biboneka ko ari munzu ifise umuco mukeya.

Ikibuga kirimwo amabuye matomato hari n'umuduga wera hakikujwe n'ibiti birebire n'amazuyubatse n'amatafari harimwo n'amabara yera hejuru ziriko amatigura yirabura n'inkingi za matafari.

Ikigo c'isomero gifise abana b'abanyeshure baciye ubwenge harimwo abasore n'abigeme bakiri bato basa n'abariko bagira isuku amashure yabo yubakishijwe n'amatafari imbere yaho hari ivu rivanze n'amabuye.

Ikigo c'isomero gifise amazu menshi abanyeshure bigiramwo, inyuma yaho hari igorofa ndende igeretse gatatu, hanze y'ikigo hari ibarabara n'umuduga wunguruza abanyeshure.

Icumba c' isomero kirimwo intebe ku ruhome no hejuru hasize irangi ryera, hasi hari isima kuruhande hari amadirisha atuma haboneka umuco mwinshi.

Igorofa igeretse kabiri ifise y'ikigo c'isomero, yubatswe muburyo bugezweho, ifise ingazi zubatse n'isima, impande zibiri iburyo n'ibubamfu har'ivyumba bisize irangi ritukura, hejuru hariko ivyuma bimanitseko amabati.

Umurima uteyemwo ivyamwa bitandukanye. Hasi hari utwatsi turinganiye, iruhande hateye amashurwe ari ku murongo, n'ibarabara rica hafi y'amazu yubakishijwe amatafari asize amarangi meza cane, hariko n'inkingi zisize irangi.

Inzu iri muri Komine Rango, isa nk'aho iri mu kigwati. Ifise inkingi z'ubururu. Isakaje amatigura. Hanze mu kibuga hari ivu rivanze n'amabuye matomato. Ku ruhome hamanitse igipapuro cera.

Icumba c’isomero gifise amadirisha ari hejuru hafi y’igisenge iruhande hasize irangi ryera, kuruhome hari ikibaho kirekire hasi hateretse intebe n’imeza, n’isima irimwo umwanda mwinshi kandi ishaje.

Icumba c’isomero gifise ikibaho kimanitse kuruhome rw’inzu handitseko insomerwa hari n’umwarimu ari imbere asa n’uwurigusigurira abanyeshure bicaye inyuma yiwe abereka akoresheje inkoni.

Ikigo c'isomero kirimwo abanyeshuri benshi, iruhande hari ibiti vyamashugwe n'abanyeshure bari gukina bitegereza cane imbere yabo, ruguru y'amashure hari ibiti vyishi, Ivu ryaho ririmwo umusenyi.

Inzu nini yububiko yubakishije amatafari ahiye ifise inkingi zivyuma n'idirisha rimwe n'umuryango vyubakishije ivyuma iruhande yaho hari uruzitiro n'ibiti vyinshi.

icumba c' isomero cubatse muburyo bugezweho, indani harimw' intebe z' amabar' atandukanye zikoze neza zisankah' arinshasha n' imeza zitatu zirik' ibikoresho, kuruhome hasiz' irangi ryera hasi har' isim' itukura.

Icumba c'isomero kirimwo ikibaho c'igiti canditseko ibiharuro mu rurimi rw'igifaransa hejuru yaco hariko amatafari, igice c'iburyo gisize irangi ryera.

Igiti Kiri hagati mukibuga gifise amashami atotahaye, ivyatsi biri mukibuga biraringaniye, hirya yaho hari inzu isize irangi ryera, n'imiryango is'ubururu, uruhande rw'iburyo hari akazu kasugumwe.

Icumba c'ububiko kirimwo intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti, ku ruhome rw'inzu hari kibaho kimanitse ko agapapuro gatoya kanditse ko urudome a, mumfuruka hari akabati urusenge rw'inzu rukoreshejwe ibiti biriko n'amabati.

Ikigo c'isomero gifise abanyeshure, hari abana batatu umuvyeyi n'abana biwe basa n'abasohoka, umwe muri bo yambaye ibirato vyirabura, uwundi nawe yambaye umupira w'amaboko maremare y'ubururu, inyuma y'abo bantu hari irembo rinini ryera.

Ikibuga kiri ruhande y'ibiti birebire cane hari intebe zitonze umurongo inyuma hari imidugu itatu umwe muri yo urirabura iyindi birirera inyubako bisa n' y'ishure hari n'amashugwe n'ivyo atsi ibika se neza bitotahaye.

Icumba c'isomero kirimw’intebe z'imbaho zikozwe mu biti, zitonze neza. Yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha manini, biboneka ko harimwo umuco mwinshi.

Icumba c'isomero cubatse mumatafari k'uruhome hari ikibaho kiboneka igice, munfuruka hari akabati kabitse ibikoresho, hasi hari isima icafuye cane, k'uruhome hari idirisha ritanga umuco.

Icumba c'isomero cubakishijwe n'amatafari yakera, kuruhome hamanitse ikibaho cirabura canditseko, iburyo hasize irangi ryera n'ibubafu hasizeko irangi ryera.

Inzu ndende y’amashuri, iri mubice vy’ishamba, canke mukigwati , yubakishijwe n’amatafari ya kera, hejuru har’amadirisha ari muburyo yo kwinjiza akayaga n’umuco, hari umurongo w’amadirisha menshi afise ivyuma, imbere y’inzu, har’inzira icamw’abantu benshi.

Ikigo cisomero cashudhanyojeyo kumpome abahungu babiri n'umwigeme umwe bari gukina umupira wamaguru bambaye impuzu zumuhondo zigizwe numupira kikabutura hasi hari ivyatsi bigereranye bitotahaye.

Inzu y'igorofa igeretswe kabiri, ifise inkingi zera, n'amadirisha n'imiryango bisa ubururu, iruhande yaho hari inzu isanzwe, imbere yayo hari amashurwe atonze umurongo.

Icumba cisomero kirimwo intebe, imbere kuruhome hari ikibaho cukwandikako hejuru kwaka itara ,ucinjira kuruhome hejuru hasize Irangi iry'umuhondo handitseko amajambo atukura akoreshejwe nururimi rwicongereza.

Inzu zutuzu twasugumwe zifis' inzugi zis' ubururu, izo nzugi zifise hejur' utudirisha dutoya, kuruhome hasiz' irangi ry' umuhondo, hejuru habonek' igisenge c' ivyuma bitukura n' amabati, hirya yaho har' idirisha ribonesh' umuco.

Ikigo c'isomero kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga; hari abarimu babiri bambaye itaburiya zera abandi babiri bar'imbere y'umuryango basa naho nabari gukarira abanyeshuri bacerewe.

Ikibuga kirimwo abana b'abanyeshure benshi bambaye imyambaro ibaranga bari gukina bishimye cane hagati mu kibuga hari ivyatsi biringaniye i ruhande hari inyubako y'amashure n'izindi nzu ziri nyuma hamwe n'ibiti vyinshi.

Ikigo c'isomero cubakishijwe n'amatafari ahiye gifise igisenge c'amabati y'ubururu. Inzu igizwe n'ivyumba vyinshi bifise amadirisha n'imiryango vy'ubururu, imbere y'ishure hari ikibuga kinini aho abanyeshure bakira.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bisa n'icatsi kibisi biringaniye, ku ruzitiro hasize irangi ryera, hacafyeko indome nkuru n'ibiharuro vyanditse kuva kuri zero gushika kw'icenda.

Icumba c'isomero gifise ikibaho cirabura, kimanitse ku ruhome rw'amatafari. Hejuru hari indome zanditse n'iminwe, zitandukanye, hasi hari itangazo ryanditse mu rurimi rw'gifaransa.

Icumba c'ishure kirimwo abanyeshure benshi cane biboneka ko hari umuntu ari imbere yabo ari kubigisha, iruhande hari amadirisha abiri manini cane abonerana, hasa n'umuco mwinshi uvanze n'izuba.

Ikigo c'isomero kirimwo abanyeshure benshi, mu kibuga hagati harimwo ibiti binini n'ibendera ry'igihugu cacu rimanitse ku giti kire kire, biboneka ko abana bari gukina baryohewe cane.

Icumba kirimwo ibikoresho vyinshi vy'ishure gifise amadirisha atatu, rimwe muri yo rimanitseko agatambara, ayandi arafunguye kugira haboneke umuco. Harimwo intebe ndende, imeza nyinshi, n'ibikoresho bifise amabara atandukanye.

Icumba c'isomero kirimwo intebe zicayeko abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga ishati yera n'ijipo canke ipantaro vy'ubururu, imbere hari umwarimu ari kubigisha ku ruhande hari amadirisha atuma habonekamwo umuco ku ruhome hari ikibaho bigirako.

Ikigo c'isomero kigizwe n'amazu menshi gifise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, mu kibuga harimwo umusenyi uvanze n'amabuye n'ibiti birebire bifise amashami kimwe muri co harimwo umuntu ari musi yaco ari gutambuka.

Inzu iboneka igice curuhande ritoya imbere yaho hari ivyatsi bigereranye iruhande hari ibarabara ririmwo amabuye numusenyi inyuma uruzitiro hari ibiti biteye kumurongo birebire ninzu amabati atukura ari iruhande yazo.

Icumba c'isomero cubakishije amatafarahiye ku ruhome hari ikibaho cirabura canditseko mu mfuruka harakabati babikamwo ibikoresho iruhande yaho hari idirisha ryuguruye.

Icumba c'ishure cubakishijwe n'amatafari, ku ruhome rw'inzu hari ikibaho canditseko ibiharuro vy'ukugabura, hejuru y'ibiharuro hari amajambo yanditse mu rurimi rw'icongereza asa n'ayasobanura uburyo bwo kugabura ivyo biharuro.

Ikigo c' isomero kiri mu ruruzitiro rw' intsinga n' ivyuma, indani hari ivyatsi biringaniye, inzugi n’ amadirisha n' amabati bishaje , inyuma yaho, hari ibitoki n' ibiti vy' amavoka, hanze y' ikigo hari ibarabara ry' ivu.

Ikigo cisomero gifise inzu yigorofa ninzu isanzwe bisize amarangi kunzugi no kumadirisha hagati mukibuga harimwo ibiti birebire n'igiti kimanitse ko ibermndera ry'igihugu cacu.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye kuruhome hamanitseko urupapuro rusa n'umuhondo rucafyeko ikaramu n'igitabu nagacamurongo hasi yaho ntihaboneka.

Inzu nini y’igorofa isa nk’ikigo c’isomero, ifis’ingazi ziduga hejuru, iburyo n’ibubanfu har’ivyuma bitukura, iruhande , har’utuzu twasugumwe twubakishije n’amatafari, ifise n’inkingi z’ivyuma zisiz’irangi ry’ubururu.

Icumba cishure kirimwo intebe zishaje kandi zisa nabi cane, zifise idirisha nurugi bisa ubururu ku ruhome hari ikibaho iburyo n'ibubamfu hasize irangi ryumuhondo.

Ikibuga kirimwo ivyatsi iruhande hari inzu zifise inkingi kuruhome hasize irangi ry' umuhondo inkingi zisize irangi ry' ubururu inyuma yaho hari ibiti n' amazu menshi.

Ikigo c'isomero gifise amashure yubatse n'amatafari gisa nk'aho kiri mu kigwati gifise n'inkingi z'ivyuma bisubururu hasi mu kibuga haramabuye mato mato mu mbavu yaryo hari ikigega cirabura.

Ikigo cisomero Kiri muntara ya Kurundo cubakishijwe namabuye namatafari iruhande hari ibiti nabanyeshure hari nuruzitiro twivyuma nitsinga haruguru yikigo hari isengero ,hari nibarabara riboneka ko ariho bakirikora .

Ibiro bw’icumba cabajejwe ubuyobozi, gifis’urugi gw’icuma , rufis’irangi ryera, Inzu yubakishije n’amatafari ahiye hariko n’amabati hejuru mukirere hasa nkahar’izuba rirasira kumabati.

Ikigo c'ishure cubakishijwe n'amabuye, imbere hari ivyatsi bishasha vy'icatsi kibisi bitotahaye cane, hepfo hari umuserege utwara amazi, n'ibarabara ry'ivu risa nuko ari rishasha, hari n'umunyeshure ari gutambuka.

Inzu y'igorofa igeretse rimwe yubatswe mu buryo bugezweho ifise inkingi zisizirangi hasi hari ibiti bifise amashami asa n'icatsi kibisi ku ruhome rw'inzu hari amadirisha hasi hasize isima.

ikigo c'isomero gifise igorofa igeretse kabiri ku ruhande hari giti kinini c'icatsi kibisi ikaba ifise amadirisha menshi ikibuga c'ishure kiragutse hakaba hari ahantu abanyeshure bashobora gukinira bagukiwe hari n'igiti kimanitse ko ibendera y'igihugu cacu

Ikigo c'isomero co mu ntara ya Ruyigi, gifise amazu menshi cane, hari ayafise amabara y'ubururu n'ayandi y'amabara atukura, nyuma yayo hari ibiti birebire, mukibuga hagati hari ivyatsi biringaniye.

Icumba cisomero cubatswe mu buryo bukomeye Kandi harimwo intebe zikozwe mumbaho zifatanye nivyuma , hejuru irangi ryera , kuruhome irangi ryera niritukura ,urugi nidirisha bikozwe muvyuma.

Inzu nziza cane zisize irangi ryiza, bifise imiryango n'amadirisha vy'icuma; ifise n'inkingi z'ivyuma; imbere yazo hari ibiti vy'amashurwe n'ivy'ivyamwa bitandukanye. Hari ivyatsi impene iriko irarisha bigiye bikase mu buryo buringaniye.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari. K'uruhome har'ikibaho canditseko ibiharuro n'amajambo yanditse m'ururimi rw'icongereza. Har'iintebe z'abanyeshure zitonze umurongo. Hirya yazo, hari amadirisha atuma haba umuco ukwiye.

Ikigo c'isomero kiri mu gisagara ca Gitega, gifise abanyeshure benshi; inyuma yaco hari igorofa n'umuduga uhagaze mw'ibarabara, uje gutahana abanyeshure.

Inzu isize ku gisenge no ku ruhome irangi ry'umuhondo. I ruhande y'idirisha hari icuma gikoze nk'ico bashira mu itara ,ifise amadirisha menshi cyane mato mato asa n'ingina gina.

Ikigo c'isomero gisize irangi ry'ubururu n'iryera, gifise amadirisha n'inzugi nyinshi, mu kibuga harimo ibiti bisa n'icatsi kibisi, bifise n'amashami aduga mu kirere.

Ikigo c'isomero gifise amashure y'intango mu mbavu yayo mazu hari ikibuga kirimwo ivyatsi n'umuntu ari kugenda yambaye ishati yirabura ku ruzitiro harimwo ibiti vy'amashurwe n'irangi ry'umuhondo risize ku ruhome rw'inzu.

Ikigo c'isomero co muri komine bugarama gifise amashure yubatse n'amatafari hariko imiryango n'amadirisha y'ubururu i ruhande harutuzu twa sugumwe n'ibiti biri hagati mu kibuga abanyeshuri bugamyemwo izuba.

Inzu irimwo umwanda imbere yaho ishasheko amatafari ahiye i ruhande harunze amabuye arimwo umwanda mwinshi hejuru mu kirere haboneka ko hari izuba ryinshi ikibuga kiri iruhande y'inzu kirimwo ivyatsi n'umusenyi.

Inzu y'ibiro ikozwe n'amatafari ahiye, i buryo bwaho hasizwe irangi ry'umuhondo, iriko urugi rw'icuma rusize irangi ryera hariko n'ikiyo. Indani haboneka nk'aho ata muntu arimwo. Hejuru ku gisenge, hariko ibiti n'amabati.

Icumba c'isomero, kirimwo abana b'abanyeshure babiri tubona imitwe yabo gusa , basa n'abari kwitegereza cane ivyo bari kuraba kuri mudasobwa, yicaye ku ntebe. Inymba ya mudasobwa, hari uruhome rusize umusenyi ucanze n'isima.

Ikigo c'isomero ry'ababikira ryubatswe mu buryo bugezweho isiza amarangi y'amabara menshi hanze hari ababikira basankabo bari kuganira hari n'umugabo yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura ari kuduga ku ngazi zubatse n'isima i ruhande yiwe hari intingi zigenda zitonze umurongo.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari gisa neza cane kirimwo ibikoresho vy'amabara atandukanye n'intebe zirezire zikozwe mu mbaho z'ibiti zifatanye n'ivyuma n'utubati tubitse ibikoresho n'imeza zifise amabara umuhondo, atukura, ubururu, ku ruhome hari iranga ryera.

Ikigo c'isomero, hagati mukibuga habonekamwo abanyeshure, inyuma y'amazu harimwo ibiti vyinshi bifise amashami arandaraye, asa n'icatsi kibisi, inyuma y'uruzitiro hari umuduga uhahagaze.

Icumba c'isomero cubakishije n'amatafari ahiye, k'uruhome hamanitse urupapuro rusa n'umuhondo rucafyeko inzu, indobo, umukubuzo, icupa n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Inzu y'igorofa igeretse kabiri, ifise ingazi n'ivyuma birihigano hino bifasha kuduga kw'izungazi bisize irangi ritukura n'inkingi zera, hejuru hariko amabati.

Ikigo c'isomero cubatse neza mu buryo bukomeye; gifise amabati atukura n'imiryango isa umuhondo. Imbere yayo hari barabara; hakurya y'ibarabara hari ibiti birebire n'utwatsi dutoya dukoze neza. Hepfo hari umuserege utwara amazi.

icumba c'isomero cubakishijwe n'amatafari ku ruhome hari ikibaho canditse ko iruhande hari igipapuro hari urutonde rw'ibiharuro hasa naho umuco uboneka ari mu keya

Ikibuga kirimwo ibiti vyinshi bisa n'icatsi kibisi kirimwo n'ivyatsi biringaniye ku ruhande hari amazu yubatse mu buryo bugezweho asize n'amarangi meza afise n'inkingi z'ivyuma hasi hasize isima.

Ikibuga cishure gikikijwe ninyubako ndende igeretse kabiri hagati hari ikibuga abana bakiniramwo n'igiti kinini hamwe n'idarapo imanitse kugiti kirekire.

Ikigo c'amashure y'intango, abanyeshuri bari kwiga bambaye niforome, ishati yera hejuru, musi ijipo canke ikabutura yirabura, badugije hejuru amakaye canke ibitabo vyabo, hari abagabo babiri imbere baboneka ko baryohewe.

Inyubako y'ihinguriro rikore ivyuma vyubaka amazu hanze hari ivyatsi birimwo n'amabuye n'ibiti binini na bitoya biyikikuje imbere yaho hari barabaragika burimbo.

Icumba c'ishuri kimanitseko impapuro zera ashobora kuba ari amatangazo canke ivyigwa biga uruhome gwaho rusize irangi risa umuhondo hasi yaho ntihabona neza.

Inzu ndende ibisamatigura hejuru hagati mu kibuga hubatsa akazuka arimwo inkino abana bakina imbere yaho hari abana bambaye impuzu zirabura n'ivyatsi biri hasi n'amashurwe ateye ku ruhande.

Inzu y'amagorofa abiri, ni ikigo c'abanyeshure kuva mu mashure y'incuke gushika mu mwaka w'icenda, iyo nzu yubakishijwe n'amatafari ahiye ikagira amadirisha maremare y'ibiti bito bito, hanze y'ikibuga hari ibarabara ry'ivu.

Ikigo c'ishure ry'i Bugarama, gifise abana batoya cane, bari kwimenyereza ibiharuro. Kugira ngo babone neza, babandikira imbere ku kibaho kimanitse k'uruhome.

Ikigo camashure yintango gifatanye n'ibarabara kizitijwe n'iminyarinyari gifise imiryango isa umuhondo hanze yuruzitiro hari umuserege utwara amazi indani inyuma yamazu hari ibiti vy'amavoka.

Inyubako ndende ifise ibaraza rirerire imbere, igisate co hejuru c'uruhome gisizibara ry'umuhondo, ico hepfo gisizibara ryera n'inkingi z'ivyuma risize ubururu hamwe n'urugi n’amadirisha, nyuma y'inzu hari biti birebire.

Ikibuga kirimwo amabuye mato mato kivanze n'umusenyi n'ivyatsi biringaniye, iruhande hari ibarabara, inyuma yaho hari ibiti binini n'inzu y'amategura atukura.

Icumba c' ishure cubakishijwe n'amatafari ku ruhome hari ikibaho canditseko ikiranga minsi c'ivyo bazokwiga indwi yose, mu mfuruka y' ikibaho hari akabati babikwamwo ibikoresho, iruhande hari idirisha rifunguye kugira habe umuco mwinshi bashobore kubona neza.

Inyibako y'igorofa igeretse kabiri, hari ingazi n'uruzitiro rw'ivyuma rufise amabara atukura ,inkingi zayo zirera hejuru hariko amabati akomeye.

Icumba c’ishure kirimwo intebe, amasakoshi y’abanyeshure yubwoko butandukanye n’amabara adasa, ku ruhome hamanitse ibipapuro bibiri birimwo ikirangamisi n’ici karita yerekana igihugu cacu nibindi bihugu vyinshi.

Inzu yubatse n' amatafari ahiye bacaniramwo bisa nkaho ari igikoni gifise udutoboro twinshi ku ruhome dusohora imyotsi n' itara rirasiramwo kugira habone cane.

Icumba c'ishuri kirimwo intebe n'imeza bishaje n'ikibaho ku ruhome c'ukwandikako. Hejuru hari amadisha yubatswe n'utwuma dutoduto, hasi hari isima ishaje.

Inyubako igerekeranye rimwe yubatse neza n'amatafari ahiye arimwo n'imirongo iduga n'iyikitse isize irangi ryera ifise n'imiryango y'ivyuma be n'amadirisha hejuru hariko amabati akomeye cane.

Muhire afise ikigo c'ishuri bigishirizamwo ibijanye inkino n' imicokama vy' Abarundi ariko amatara yaho yaramenetse amadirisha aregeranye cane kandi ni matoya.

Abanyeshure bo mu mashure y'intango bari gukora ikibazo ca l'eta hari umwarimu yambaye ishati itukura asa n'uwuriko abafasha kugirango bakore ikibazo neza amadirisha arafunguye kugira habe umuco ukwiye.

Ishure ry'intango ryo mu mwaka wa mbere B, bari kwigishwa cane mu bice bibiri, bamwe mu gatondo, abandi inyuma ya sasita. Kubera abiyandikishije ari besnhi, ishure ryabo rifise inzugi zibiri kandi rikaba rinini.

Icumba kirimwo intebe z'abanyeshure, harimwo amadirisha abiri, irangi ry'indani rirashaje cane. Imbere y'intebe, hariho akabati, babikamwo ibikoresho.

Icumba c'ishure gisize irangi ry'umuhondo hamanitse ku ruhome impapuro zibiri zera handitseko n'ikalamu ritukura hari ibintu bibiri bicafye n'ikalamu ryirabura i ruhande hari umue uco mukeya.

Mu ntara ya Muyinga hari ishure rifise abana bambaye imyambaro ibaranga bari gukinira mw'ibarabara bahetse isakoshi zabo. Hagati yabo hari umugore asa n'uwuriko arabinjiza indani mu kigo.

Inzu nziza cane, ifise amadirisha agezweho, n'umuco mwinshi uyibonekamwo, irimwo ibikinisho vy'abana bakiri batoya n'intebe n'utubati vyinshi, bifise amabara menshi atandukanye.

Abantu bakuze bavanze n'abana bamwe baricaye abandi barahagaze hari abagiye kwivuna akanyota kwivomero rusangi inyuma yaho hari imisozi n'ibitoke vyinshi cane n'ivu ry'inombe.

Ikigo c'ishuri cubakishijwe n'amatafari harimwo n'umurongo ukitse usize iranga iryo umuhondo cigishirizwamwo abana b'ibimubwabatumva bariko babereka uko biga indome nkuru n'indome ntoya.

Ikigo c'ishuri ry'incuke rifise ibikoresho vyiza cane harimwo intebe z'ubururu; z'umuhondo; z'icatsi kibisi n'imeza ir'imbere, kugihome c'imbere hari ikibaho bandikako, ibubamfu harakabati k'ububiko.

Ikibuga kinini cane kirimwo ivyatsi n'ibiti n'amazu. Hari iyisize irangi ryera ifise imiryango isa ubururu n'akandi kazu gatoya gashaje cane kari iruhande, gafise imiryango ibiri n'amadirisha abiri matoya.

Ikigo c'ishuri gifise ikibuga kinini cane kirimwo ivyatsi n'ivu, inyuma y'amashuri hari ibiti n'intsinga z'umuyagankuba, abana basa n'abari gutaha mu ngo zabo.

Ikigo c'ishuri iri kwigisha abana guteka, bamwe muri bo bafise amasafuriya, bambaye imyambaro y'ishuri, ishati risa ubururu. Bari kugenda mu kibuga kirimwo kirimwo ivumbi ryinshi.

Inzu y'isengero iri mu ntara ya rutana ifise ubwiherero bwubakishijwe n'amatafari n'inzugi z'ibiti bifise isuku ryinshi ubuyobozi bwabahaye agashimwe bararyoherwa cane.

Ikigo c'amashure yubatse kijambere afise amadirisha n'inzugi bisa ubururu indani mukibuga hari umusenyi uvanze nutubuye dutoyi harimwo n'ivyatsi hagati hari icuma cubakiye cirabura n'igiti gitoya kiri kumpande inyuma hari imisozi n'ibitoki n'ibiti vyinshi.

Muri komine Rango hari amashure yubatse ku murongo, imbere yayo hari abanyeshure bambaye impuzu z'amabara atandukanye, hazitijwe n'intsinga zifise udutoboro, musi yaho hari umuserege utwara amazi, indani hateye amashurwe n'ivyatsi biringaniye.

Inyubako y'ishuri ifise uruhome rushaje imeze nk'iya kera, hariho amadirisha manini ku ruhande rw'iburyo n'ibubamfu atuma umuco winjira mu nzu harimwo intebe nyinshi, nyuma yazo hari akabati k'icuma.

Icumba c'amashure y'intango, kiri kwimenyereza mu gukora ibiharuro, kuko bibagora cane, ikibaho cirabura kimanitse ku ruhome kugira bashobore kubibona neza.

Ibitoke biri ruhande y'inzu ya sugumwe ifise aho bakarabira amadirisha n'imiryango bisubururu iteye umusenyi ku ruhome kure yaho gato hari inzu nyinshi zisize irangi ry'umuhondo hari n'umugore n'umugabo bari kuramukanya.

Abana babiri b'abanyeshure bahetse amasakoshi afise amabara n'uburyo bwanditseko butandukanye, bafatanye ku bitugu, bambaye umwambaro w'ishuri, kubera izuba igitutu cabo kiboneka neza cane.

Umusozi urimwo ibitoke vyinshi n'ibiti vy'amavoka, n'ibindi biti bitandukanye, imbere hari amazu abonekaho ari amashure, n'ubwiherero buri iruhande, hagati hari ikibuga kirimwo ivyatsi n'igiti gishinze.

Ikibuga kinini kirimwo ibiti bibiri biri hagati, iruhande hari imodoka yera inyuma yaho hari inzu zifise amabati n'inzugi zisize irangi ryera n'inkingi y'ivyuma bisa ubururu.

Igiti kinini cane gifise amashami menshi kiri indani mu kibuga, hari inyubako yubatse mu buryo bwa kijambere, mu kibuga hari umuntu ari gutwara ikinga, inyuma y'uruzitiro hicaye umugabo asa n'uwuriko araruhuka.

Umupira w'amaguru ukozwe mu mashashe ubohesheje imigozi uteretse kw'isima usa nkaho uri munzu uboneka nk umuco uruhande rumwe, urundi rubonekamwo umwijima.

Amashure y'intango yo muntara ya Gitega, bari kwimenyereza gucapa, kugirango bakure bazi gutandukanya kwandika no gucapa ,harimwo umupira, intebe, igiti, ikaramu ,igitabo n'agacamurongo.

Ibiti biri imbere y’inyubako yubatse neza cane ifise inkingi zera, namadirisha menshi ,uravye ntubona indani hirya yaho hari ivyatsi nibiti bibisi ,hejuru mu kirere hari ibicu vyera n’ibisa ubururu

ikigo c'ishure gifise ibiti vyiza n'utwatsi turinganiye n'amashurwe, iruhande har'ibarabara ricamwo hagati, inyuma yaho hari amazu menshi arimwo ibiti bitandukanye.

Igitega hari amashuri yisumbuye bigiramwo ivy'ubwubatsi, haruguru yayo hari ikibuga bakiniramwo kirimwo amabuye menshi, inyuma yayo hari ibiti n'ibitoki.

Icumba c'ishuri kirimwo intebezi ibiti n'utumeza dusiziranga iryo ubururu iruhande hari amadirisha yuguruye hari gucamwo izuba riserukira mw'ishure hasi harisima.

Inzu irimwo akabati, intebe, ikibaho kiri k'uruhome, yubakishijwe n'amatafari ahiye, k'uruhome har'utudirisha dutoyi, turimwo udutoboro duto duto, n'umurongo ukitse usiz'irangi ryera.

Ibiro bifunguye hariko umuryango wera w'icuma uteye ku nzu y'amatafari, indani hasize irangi hasa nkaho ata muntu arimwo, hejuru y'inzu hariko ibiti n'amabati n'ikirere kirimwo ibicu vyera.

Ubwiherero bw' amashure ya kaminuza y' Ingozi ,bwubatse n' amatafari ahiye n' inzugi zisa ubururu z' ivyuma , busakajwe n' amabati n' ivyuma bitukura buboneka ko bufise isuku rihagije.

Icumbacoaho basengera harimwo imeza isasheko ibitambara vy'amabara biri hariko intebe zibiri hari umuntu yicaye i ruhande hamanitse ifoto ku ruhome rw'inzu huguruye n'idirisha kugira habe umuco mwinshi.

Intebe zirimwo amabara menshi, n’imeza isasheko igitambara ,hariko ibitabo, amakaye, amakaramu ,n’amadirisha afunguye. Umwana umwe arikuraba hanze yidirisha. K’Uruhome naho hasize ibara ryera ;hejuru hari amatara.

Ishure ryubatse muburyo bugezweho n'amatafari asa n'ivu, n'igorofa, igeretse rimwe, ikikujwe n'ibiti vyinshi. Iruhande hari ibarabara ririmwo ivu n'amabuye. Urugi rwaho, ruguma rufunguye.

Icumba c'ishure, cubakishijwe n'amatafari, k'uruhome rw'inzu, hari igipapuro cera kimanitse, canditseko amategeko agenga ishure kugira baze barasoma, biyibutsa amategeko yo gukurikiza.

Inyubako yishure yubatse n'amatafari ku ruhome hariho ikibaho bandikako cirabura kiriko ibiharuro vyo kugabura no kurwiza mu mbavu hasize irangi ryera.

Ku ruhome rw'inzu hamanitse igipapuro cera kirimwo ibicapo bitandukanye harimwo umupanga isuka imarabiti ishipiri urukero igipawa inkorofani n'ibindi ni bindi vyinshi.

Ikibuga kinini kirimwo ivyatsi biringaniye n' inzu isa umuhondo ifise amabati atukura, iruhande hari akazu gashaje kaboneka igice ,inyuma yaho habineka igorofa igeretse kabiri hejuru hari ibicu vyera n' ivyirabura hasa nkaho hagiye kurwa imvura.

Ishure ryakera cane stera matutina riri mumurwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, rifise imiryango y'ivyuma risize irangi ryera n'ibiti biri kumpande yaryo, hasi hari ivyatsi bibisi.

Ikibuga c'urukino rw'amaboko, cubatse n'isima, indani yaco , hari umwigeme ari kugendamwo. Mu mbavu, hari abagabo babiri bahagaze bari kuganira, kure gatoya , hari imodoka iri mw'ibarabara iriko iragenda.

Ikigega cubakiye uruzitiro rw'ivyuma bikomeye indani hari amazu menshi asa n'amashure ku madirisha hamanitseko impapuro z'amatangazo y'ishure n'umugore ari iruhande yunamye ari gukora isuku.

Igiti kinini kimanitseko icuma kiri hagati y' inyubako y'amashure afise inkingi nyinshi z' ubururu n' ibindi biti biri mu kibuga hari n' umuserege utwara amazi.

Ikibuga kinini hagati yaco hashinze igiti kire kire kimanitseko ibendera ry' igihugu cacu imbere y' ibendera hari inzu y' amatafari ya kera kuruzitiro hicaye abantu batandukanye hejuru hari intsinga z' umuyaga nkuba.

Icumba c'isomero ku ruhome hari ikibaho canditseko mu mbavu zi buryo ni bubamfu hasize irangi ry' umuhondo harimwo intebe zicayeko abanyeshure basa n'abari gukora ikibazo imbere yabo hari umwarimu yicaye ku ntebee hejuru abacunze.

Icumba gifis'imeza ndende n'intebe z'ibiti, giteguye neza, kugirang'abantu bicare babashe kwiga canke gusoma neza, inyuma yaho har'amadirisha manin'atatu, yerekan' umuco, hejuru yidirisha ryo hagati harik'udutoboro dutoduto twonger'umuco. Icumba kiboneka k'ari kinini kandi gifis'isuku.

Icumba c'isomero kirimw'intebe zitonze umurongo, zikozwe mu biti, k'uruhome har'amabati meza n'ikibaho bandikako ,k'uruhande hari idirisha ryinjiza umuco mwinshi.

Ikibuga kirimwo ibiti bishinze vy'ubururu, hasi hariho amabuye avanze n'umusenyi, iruhande hari inzu y'igorofa, imbere yayo hari umuduga uriko uragenda n'ibiti bikikuje amazu.

Inzu iboneka ko ari sengero kwibarabara harimwo ivu rivanze n'utubuye dutoya i ruhande y'uruzitiro ruzitijwe n'amatafari ahiye hari igiti kinini cane gifise amashami atotahaye, kandi aria andaraye.

Ikigo cisomero gifise inzu ndende imbere yaho hari ibiti birebire nivu ryumutse ririmwo utwatsi dukeya iruhande harigiti kimanitseko ibendera ryigihugu cacu

Ishure ryo mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura mu kibuga hari vyatsi bikeya n'ishamba ritariri nini hariho n'inyubako yubatse mu mabuye hejuru hari amabati imbere yayo hari igiti c'ibendera akirekire gishinze hagati mu kigo.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari ku ruhome hari ikibaho canditse ko i ruhande hasize i rangi ry'umuhondo musi y'ikibaho hari rangi risa n'inginagina haboneka ko hari umuco ukwiye.

Inzu y'icumba c'isomero cubakishijwe n'amatafari ku ruhome hari ikibaho bandikako, ibubanfu haco hamamitse intsinga z'umuyagankuba haboneka ko hari umuco mukeya.

Inzu yubatse n'amatafari yakera, ir' ahantu mubigwati, iruhande har' ibarabara, n' umunt' arikugenda kumpande yaryo, hatonz' ibiti kw ibarabara, hejuru har' ibicu vyera n' ivyubururu.

Icumba c'isomero kirimwo imeza n'intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti. Ku meza hejuru hariho igikombe gisa ubururu, udupapuro twera dukataguyemwo dutoduto n'ingwa bandikisha ku kibaho zera. Iruhande hari igitabo kitaboneka neza, n'idirisha ritoya ritabonesha umuco mwinshi.

Icumba kirimwo imeza n'amasahani yamabara atandukanye yerekana ko arimwo imfugurwa zifundikiye. Hagati hateretse igikombe hirya haboneka idirisha ritoya ritabonekesha umuco mwinshi.

Ikigo ci somero gifise amazu yubatse n'amatafari, inyuma y'uruzitiro hari ikaburimbo ririmwo abantu bari gutambuka mu kibuga hagati harimwo abanyeshuri bagiye kwinjira mw'ishure bahetse amasakoshi ku rutugu.

Inzu yubakishijwe n'amatafari hariko imirongo ikitse n'iyimanuka isizira ngo igera imbere hari amashurwe atonze umurongo n'umugabo ari ruhande ari kugenda hirya yaho hari amazu n'ibiti rebire n'urutsinga rw'umuyaga nkuba.

Inzu y'ubuyobozi isize irangi ry'umuhondo n'inzugi zisubururu i ruhande y'ibiro harakazukase ugumwe gafise inzugi zibiri ku ruhome imbere y'ibiro hari impapuro zibiri zera zimanitse kimwe muri vyo canditseko itangazo ikindi ikiranga misi.

Ikigo cisomero gifise igorofa rigeretse kabiri risize irangi ryumuhondo namadirisha ninzugi zivyuma ifise ninkingi zisize irangi ikibuga bakiniramwo gisize isima kandi giciyemwo imirongo yera abanyeshure bari gukina nabarimu babo

Ikibuga kirimwo umusenyi uvanze n'amabuye hagati hari igiti kirekire c'icuma kimanitse ko ibendera y'igihugu cacu ku ruhande hari i gorofa igeretse rimwe imbere hari amashurwe n'igiti icirekire.

Ibiro vy'abajejwe umutekano bifise inzu yubatse neza, mu mbavu y'inzu hamanutse ibendera ry'igihugu cacu, n'irindi ry'ubumwe bw'abarundi, hasi harutwatsi dukase neza turinganiye, n'ibiti birebire, n'inzira yubakishije amatafari harimo ni sima mu mwanya w'itafari nirindi, iruhande hari igiti kirekire gifise amashami arandagase.

Inzu y'igorofa ifise inkingi nyinshi. Imbere yayo, har' ibiti n'amashurwe ateye ku murongo afasha gushariza iyo nzu. Hirya yaho gato, hari iyindi nzu isanzwe isize irangi ryera.

Ikibuga kirimwo ivyatsi n'umusinyi, harabagabo batatu umwe muribo yambaye agapira kera n'ikabutura yirabura, basa nkaho barikuganira baricaye hejuru k'umusenyi urunze, inyuma yabo har'ibiti binini bifise amashami aduga mukirere.

Igorofa rigeretse kabiri, ifise inkingi ririko irangiry' ubururu, imbere hari miduga ine irimusi y'ibiti ifise amabara atandukanye, harimwo agatutu hagati y'ivyo bitimu ikibuga hari bendera ry'igihugu cacu nyuma y'amazu haribiti n'intsinga z'umuyaga nkuba.

Icumba c'isomero cubatse neza ku ruhome hamanitse ikibaho canditse ko hejuru yaco hasize iranga ry' umuhondo ibubamfu hari idirisha riboneshereza ico cumba.

Inzu y'igorofa yubatse muburyo bukomeye ifise inkingi isize irangi, n'amadirisha n'imiryango bifise irangi ry'ubururu, hasi har'isima hasa naho hasa nabi.

Ikigo c' isomero ry' imyuga iri muntara ya Bubanza ifise amashure yubakishijwe n' amatafari n' irangi ryera risize hagati indani mukigo harimwo ibiti vy' ikigazi n' ivyivyamamwa.

Ikigo c'isomero kiri mu Kanyosha, gifise amashure yubakishijwe n'amatafari n'inkingi z'ivyuma zisa ubururu, igice kimwe c'ikibuga kirimwo isima, ikindi giteyemwo ibiti n'amashurwe kugirango hase neza, inyuma y'uruzitiro hacafyeko ibiranga ikigo.

Inyubako y'amatafari atukura akikujwe n'inkingi z'amabuye hamwe n'ivyuma imbere yayo hari ikibuga kimeze kc'umusenyi canke utubuye duto duto nyuma y'iyo nzu haboneka ibiti ikirere ere caho kiboneka nk'aho ari mu gatondo.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ya kera, ku ruhome hari isima yirabura, ku rundi ruhande hari rw'ibubanfu hari uruhome rurerure rwubatswe n'isima idasize irangi, hejuru haboneka umuco uri kuva hanze.

Icumba kirimwo ububati bwinshi bubitsemwo ibitabo impapuro n'amakaye bivanze, kandi bitondetse neza hasi kw'isima hari amasashe atandukanye arimwo amabara y'ubururu atukura n'impuzu zigeretse hejuru.

Ibiti vyinshi biri inyuma y'amazu hamwe no mukibuga hagati, ivu ryaho rivanze n'umusenyi, inzu zaho zubakishijwe n'amatafari zifise n'imiryango n'amadirisha, hajuru bashizeho amategura yirabura.

Ikigo c'ishure c'igorofa rigeretse rimwe, cubakishijwe n'ivyuma n'amatafari bikoeye, bifise n'ingazi badugiramwo, kumpande y'iburuo n'ibumbanfu, hari ivyuma bifise n'inkingi zisize irangi ryera.

Inzu igeretse rimwe isize amadirisha n'inzugi zikozwe m'uvyuma isize irangi ry'ubururu, hejuru ifise amabat,i hasi hari ivyatsi bitotahaye, hari n'ingazi udugirako impande zose hari ivyuma.

Ikigo cisomero kizitijwe namatafari ahiye mukibuga hagati harumunyeshure yambaye umwambaro ubaranga hasi harivyatsi biringaniye nigiti kiboneka hejuru gifise amashami yicatsi kibisi

Ikigo cisomero Hagati yaco harimwo ibiti bigikikuje mukibuga harimwo amabuye nutwatsi turinganiye gifise inkingi isize irangi ryera niryubururu mumbavu hari utuzu twasugumwe.

Icumba c'ububiko kirimwo za Mudasobwa nyinshi zipfutse n'ishashe yirabura zigeretse ku meza iriko ivumbi ryinshi ; hari n'akabati karekare gasa n'agashaje hejuru yako hari ibintu bigeretseko. Iruhande hari idirisha rinini ritanga umuco mwinshi.

Icumba c'inzu gifise idirisha rirerire rifise utwuma duto duto tumeze nk'utuyunguruzo rigizwe n'ibice bitandukanye hari igice kinini kibonerana hanze haboneka ivyasi n'igiti kinini gifise amashamia mabisi hirya gato haboneka inzu y'i gorofa.

Ikigo c'isomero gifise igorofa rigeretse rimwe. Hanze hari abasore n'abigeme barindiriye kwinjira mw'ishure. Impande yaho hari inzira irimwo amabuye n'ikibuga gisize isima kirimwo imirongo yera.

Ikigo c'isomero ca steli amatutina kiri ku murwa mukuru w'igisagara cawujumbura ku ruhome rw'inzu hamanitse ikibaho canditseko hejuru y'ikibaho hasiziranga igera bifise amadirisha n'imiryango bishaje.

Ikibuga kirimwo ivyondo vyinshi, hagati hari igiti gishinze, kiriko ibendera ry'igihugu cacu, iruhande hari igiti gifise amashami arandaraye kirimwo igitutu, hari amazu ashaje yamezemwo ivyatsi atagira n'imiryango.

Icumba c'isomero ku ruhome hari ikibaho canditseko, hateretse intebe n'imeza, imbere yaho hari abanyeshure bicaye mu ntebe, ku ruhande hari umuryango n'amadirisha bibonesha umuco indani mw'ishure.

Inzu y'kiraro c'ubworozi bw'impene isakaje amabati, ifise n'amadirisha n'imiryango y'ubururu, isize irangi ry'umuhondo, mu kibuga hari ivyatsi n'ivyondo haboneka ko hasa nabi, hari umwanda mwinshi.

Ikibuga cubakishijwe n'amabuye n'umusenyi, iruhande y'iburyo n'ibubamfu hari ibiti birebire. Hagati mu kibuga, hari abantu bamwe bahagaze, abandi baricaye, imbere yabo hari igorofa igeretse rimwe..

Igorofa igeretse rimwe. Hasi hari utubuye tuvanze n'umusenyi. Hari n'igiti kinini kiri iruhande gifise amashami maremare. Indani har’umugabo yambaye impuzu zera arindiriye ko bamwakira.

Icumba c'isomero kirimwo intebe zitonze umurongo, ku ruhome hari amatafari ahiye n'ikibaho bandikako, imbere hari isima ishaje.

Ikibuga kinini gikikujwe n'amazu matoya hamwe n'igorofa rigeretse kabiri kagati ha'icuma kirekire kiriko ibendera ry'Igihugu cacu n'ibiti birebire bir'iruhande. Hagati y'igorofa n'inzu ntoya har'abantu beshi harimwo nuwambaye inkofero.

Ibarabara ryivu ririmwo ivyatsi rigenda rigashika ku nzu z'uburaro mu mfuruka y'i buryo haraboneka ivyatsi bibisi n'ibiti birebire hamwe n'uruzitiro rw'inzu rurimwo ibiti vyinshi hari n'inzu zubatse mu buryo bugezweho imwe ikaba ari i gorofa.

Icumba c'isomero gisize irangi ry'umuhondo ku ruhome hamanitseko ikibaho canditseko ikibazo c'insomerwa n'ico amajambo y'ugucagagura hejuru y'ikibaho handitse indome nkuru na ntowe ia zandikishijwe iminwe.

Inzu ifise idirisha rinini ribonerana hariko utwuma dutoduto tuleze nkakayungiro rimwe rirafunguye hanze habonekamwo ivyatsi 'igiti kirekire gifise amashami atotahaye.

Ikibuga kirimwo ibiti vyinshi iruhande harimwo amazu asizirangi hejuru ryera hasi ry'ubururu imbere yayo hari igiti c'icuma kimanitseko ibendera ry'igihugu cacu hasi ha rutwatsi turinganiye n'iwo urir imwo amabuye.

Ikigo c' isomero cubatse n' igorof' igeretse kabiri, hagati yizo nyubako har' ikibuga cubakishijwe n' amatafari giciyemw' imirongo yera, abanyeshure bambay' ishati yera n' ijipo cank' ipantaro yirabura, mu mbavu yayo mashure har' ikigega c' amazi.

Inzu y'igorofa ikikujwe n'uruzitiro rw'amashurwe iruhande yaho har'ibarabara rikoreshejwe amabuye ,hahagaze imodoka zitatu, umwe muriyo ufise ibara ryirabura, iyindi irera, imbere hepfo y'ibarabara har'inzu n'ibiti vyinshi.

Inzu nyinshi ziri ruhande y'ikibuga zimeze nk'ikigo c'isomero mu kibuga harimo ibendera rimanitse ku giti i ruhande hari umuduga wirabura hirya yaho hari miduga itatu iri musi y'igiti giee isi amashami arandagase.

Icumba cisomero kirimwintebe gifise amadirisha abiri yagutse kurohome hasize irangi ryera inyuma yintebe hari akabati karimwo ibikoresho kugisenge caryo hari itara imiryango nayo yaramenaguritse

Inzu iri muri komine Bukeye yubatswe n'amatafari ya kera iruhande hari iyindi nzu yera kw'ibarabara hari ibiti n'ivyatsi vyinshi n'umuntu yambaye impuzu zera n'inkofero ari gutambuka.

Ibiro bijejwe gutumatumanako amakuru bifise inzu zubatse neza harimwo ibara ryera nuruzitiro ruriko ivyuma hasi hari umusenyi uvanze nutubuye dutoduto nyuma yaho hari ibiti binini hejuru mukirere hari ibicu vyera

Inzu imeze nkikiraro c'impene ifise imiryango itatu n'amadirisha abiri, uruhome rusize irangi ryera hariko n'inkingi zisize ubururu hasi hari isima imbere yaho Hari ikibuga kirimwo utubuye duto duto.

Ikigo c'ishure kiri mumurwa mukuru wa Bujumbura, cubakishijwe n'amatafari n'ibisenge vy'amabati , imbere yazo hari ikibuga kinini, c'umusenyi, ivyatsi ,n'ibiti bitotahaye cane .

Ikigo c'isomero gifise amashure yubatse n'amatafari ya kera; hejuru hariko amabati, imbere yayo har'amashurwe ateye k'umurongo atandukanye, hagati mukibuga har'umusenyi uvanze n'utubuye dutoduto.

Ikigo c'inkino n'imico kama co mugisagara ca Gitega, ziri kwimenyereza kuvuza ingoma, kugira babumbatire imico y'igihugu cacu, mukibuga hagati hari umugabo yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura ari gufotora abari gutamba ingoma.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari ku ruhome hari ikibaho bigirako canditseko ikibazo ibubamfu haciye umurongo burimwo amabara atukura n'ay’ubururu n'itariki ukwezi n'umwaka tugezemwo.

Igorofa n'ayandi mazu asanzwe asa nkaho akoregwamwo ubworozi bw'inkoko imbere yayo har’igiti c'amashurgwe n'utwatsi turinganiye iruhande har’ivu rivanze n'umusenyi hejuru mu kirere har’ibicu vyera.

Ikibuga kivanze ivu n'umusenyi, harimwo ivyatsi n'ibiti bigufi biteye ku murongo, inyuma yavyo hari nzu yera ifise n'inkingi zisa ubururu hirya yaho hari umuntu yambaye itaburiya yera.

Inzu y'igorofa, ikikujwe n'ibiti bitandukanye, mu kibuga harimwo imiduga ifise amabara menshi, hasi harimwo utwatsi dukeya turinganiye ,nyuma y'uruzitiro harayandi mazu n'ibiti vyinshi.

Ikibuga gikikujwe n'amashugwe nyuma haramazu yubakishijwe n'amatafari n'igiti gisize irangi ryera ku ntango hari uruzitiro rufatanye n'inzu nyuma yaho hari ayandi mazu.

Ikigo c'isomero cisumbuye, cubatse mu buryo bukomeye. Gifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma bisize irangi. Imbere yaryo hari ikibuga kirimwo ivyatsi bitotahaye n'amashurwe akiri mato.

Ikibuga kinini kirimwo ibiti, imbere yavyo hariho amazu afise imiryango myinshi, urundi ruhande hari igorofa igeretse rimwe, ifise inkingi zisize irangi ry'ubururu, inzu yo hasi ifise amadirisha n'inzugi vyera.

Inzu iboneka ko ihuriramwo abantu benshi ikorerwamwo inama irimwo abanyeshure benshi imbere yabo hari abasore bane bicaye imbere y'imeza barindiriye kw'ishura ibibazo bagiye kubabaza, ku ruhome rw'inzu hasize irangi ryera igisenge gikoreshejwe n'ivyuma.

Ikibuga c'ishure bakiniramwo hari umuntu, ariko aragenda yambaye agapira kirabura n'ikabutura itukura hirya no hino hari abandi bantu bakeya baboneka kure mu kibuga hagati hari umu muduga munini ufise ibara ry'ubururu.

Inzu nini ifise amadirisha menshi, ariko n'udutsinga dutoduto turi inyuma y'amadirisha, isize irangi ry'umuhondo, hejuru hari kwaka izuba ryinshi, iruhande hari ibiti vy'amashami menshi n'utundi dutoduto, duteye kumurongo.

Igorofa igeretse kabiri y'ikigo c'isomero ifise inkingi zikomeye amadirisha n'inzugi zisa ubururu, hagati mu kibuga hari umusenyi n'utubuye duto duto, iruhande hatonze ibiti vy'amashurwe.

Inzu nyinshi zikikuje ikibuga, hagati mu kibuga harimwo ibiti birebire n'amashugwe atonze umurongo, harimwo n'umuserege utwara amazi n'inkingi z'amatafari zifashe inzu.

Inzu yubatse imeze nk'isoko ifise amabara y'umuhondo imbere y'iyo nzu hari abantu bicaye ku ntebe basa n'abariko bararuhuka cangwa barindiriye ikintu ifise imijyango n'amadirisha manini.

Ikigo c'isomero cubatse n'amatafari hariko amadirisha abiri manini, indani harimwo ibiti birebire, hejuru hari ikirere ciza, imbere y'inzu hari ibarabara.

Ikigo c' ishure co mu Cankuzo kiri mwisekeza ryo kwigisha gusoma no kwandika kubera ikirundi kigoye cane kumenya ku ruhome gw' inzu hari ikibaho canditseko ikibazo kijanye n' insomegwa.

Igorofa igeretse rimwe ifise utudirisha duto duto twinshi, har'ikibuga kinini gikozwe mw'isima cank'amabuye bikomeye, n'ibiti vyinshi birebire bikuje inyubako, izuba ririko ryaka bukebuke hari abantu bari kugenda.

Ikibuga kineni kirimwo ibiti vyinshi n'ivyatsi bibisi n'umuserege uri mbere y'inzu utwara amazi n'inkingi z'inzuzi si zirangi igiti kimwe muri vyo bacubakiye isima igikikuje bashiramwo n'amabuye mato mato.

Ihangare izunguruka ikibuga kirimwo ivyatsi ifise n'inkingi zisa ubururu n'izindi zera, iruhande hari igiti kitaboneka cose inyuma yaho hari igiti kinini gisumba amazu.

Ni hanze hari ivyatsi bibisi hamanitse idarapo; ku mpande hari igiti kinini n'ikindi gitoya, n'amazu akoregwamo akazi gatandukanye. Hanze habonekamo abantu bambaye amashati yera.

Inyubako bacururizamwo inkoko ifise inkingi zisize irangi ryera n'amadirisha menshi yivyuma bitukura iruhande hahagazaze umuntu yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura mu kibuga hari igiti kinini.

Igorofa igeretse kabiri i ruhande hari iyindi nzu isanzwe ifise inkingi z'ivyuma bisi ziranga iry'ubururu imbere hari amashurwe atonze umurongo n'ikibuga kinini hirya yaho hari ikigega c'amazi.

Ishuri ryisumbuye ry'i Makamba, ry'abana b'abigeme, bicaye bari gukora ikibazo, bambaye ishati yera n'ijipo yirabura. Ku ruhome hasize irangi ryera, hasi hari isima, urugi rw'ishuri ruratukura kandi ni uw'icuma.

Igorofa igeretse kabiri, yigamwo abanyeshure bo mu gisagara ca Bujumbura, isakaje amabati akomeye, inzugi n'amadirisha yivyuma ifise n'inkingi ziva hasi gushika hejuru isize n'irangi ryera.

Idarapo ry'igihugu c'Uburundi, riri hagati mukibuga, imbere yaryo hari imodoka z'amabara atandukanye, n'igorofa iriko inyuma bisize irangi ry'ubururu, hatewe n'ibiti kumurongo , hasi hari ivu rivanzwe n'amabuye.

Imodoka yunguruza abanyeshuri ibagejeje ku kigo cabo yacerewe babwira umudereva wayo ibasubize inyuma bazogaruke bata cerewe ari gusubira inyuma ikibuga caho camugoye kinyerera cane, kubera imvura yari yaguye.

Ikibuga kirimwo ivu rivanze n'amabuye, kiringaniye neza, hari uruzitiro rurerure rw'amatafari rwerekana imbibe z'ico kibanza, inyuma y'aho hari ibiti bikeya n'intsinga z'umuyagankuba.

Ikibuga kinini kivanze n'umusenyi n'utubuye hagati hashinze igiti kimanitseko idarapo hanze hari abanyeshure batandukanye hagati y'amazu hari amashurwe nyuma hari ibiti binini na yandi mazu.

Inzu y'abagwizatunga harimwo abato n'abakuze, bishize hamwe kugira barwanye igiturire, hagati mu kibuga harimwo imodoka z'amabara atandukanye, baje kubumviriza no kubashigikira.

Ikibuga cubatse n' isima giciyemwo imirongo yera hari umunyeshure ari kugendamwo hagati ahetse isakoshi iruhande hariho igorofa igeretse kabiri ifise amadirisha menshi.

Ubuyobozi bw'ishure bwakoranije abana bose bubagirisha inama bicaye hanze bambaye umwambaro w'ishuri ubaranga urimwo ibara ryera n'iry'ubururu basa n'abari gutega amatwi y'ivyo bababwira, hejuru yabo hari igiti gifise amashami manini kibakingiye izuba.

Inyubako ntoya yubakishije amatafari ahiye, ku ruhome harimwo ikibaho bandikaho, i buryo hamanitse ikirangamisi, ifise n'urugi rw'icuma hafungiyeko igufuri.

Inzu zubatse mumatafari afatanishijwe n'isima hariko n'imirongo ikitse niyimanuka isize irangi ryera hagati yizo nzu hari inzira yivu niyisima kuruhande rw’iburyo, kure gato hari abantu babiri barikugenda baganira.

Icumba c'ishuri cubakishije amatafari, kuruhome hamanitse ikibaho bandikamwo, hasi har'isima, n'intebe nyishi ,imbere hari imeza isasheko igitanbara gis'ubururu ,kandi har'umuco mwinshi ubona neza.

Ishuri ririmwo intebe imbere yaho hari ikibaho cokwandikamwo ikaba yubakishije amatafari ahiye hejuru habonekamwo amabati nimbaho.

Inzu yubatse n' amatafari ahiye hariko umurongo usize irangi ryera urugi gw' icuma rushaje rumanitseko igipapuro cera kiriko amazina y' abanyeshure batonda kwiga.

Inzu ishaje cane itagira inzugi, indani ntihaboneka, imbere yayo hasa nabi, ifise n'amabati adasa, mu kibuga hari ivu n'umusenyi n'ibiti n'ivyatsi, inyuma yaho hari ayandi mazu.

Abanyeshure bo mu kigo co mu ntara ya Ruyigi bagize imyiyerekano ko bafise ikibazo c' abigisha bafise ubumenyi buke, abayibozi bari kubagirisha inama kugira bababwire ko bagiye kurondera abandi.

Idarapo ry'igihugu c'uburundi rimanitse hagati y'amazu hasi hari ivu rivanze n'amabuye ku ruhande hari amashugwe n'umwana yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura, ariko aratambuka.

Ibarabara rinini ririmwo ibinogo bitega amazi, iruhande hari ivyatsi bibisi biringaniye, n'ibindi biti birebire, mu mbavu hari isengero ifise umusaraba hejuru n'ayandi mazu ari iruhande.

Ikibuga kinini kirimwo ivyatsi n'ivu rivanze n'utubuye, hagati hari amadarapo abiri, amanitse ku vyuma burebire, iruhande hari imodoka yirabura, n'umuntu ahagaze mu mbavu. Inyuma, hari amashure afise inkingi z'ivyuma bisa ubururu.

Icumba c'ishuri kirimwo intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ku ruhome hubatsemwo akabati gasize irangi ryera, ifise idirisha rimwe rinini. Uravye hanze ubona inkingi zera n'izisa ubururu.

Icumba c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye, k'uruhome hari ikibaho cirabura, canditseko ikibazo c'abanyeshure bagiye kurangiza amashure yisumbuye, n'ibibazo bibiri vyuzuye ikibaho.

Inyubako y'ihinguriro ry'amasabuni iri Bujumbura, iri kurangira abazoza gukora ikibazo bisunze ibarabara ry'ikaburimbo, indani hari ibiti bibiri birebire na porotaye zibiri zisa ubururu.

Inzu yubatse mu buryo bw'amashure yubakishije amatafarahiye igihome kiri ko ikibaho bandikako haciye umurongo ibubamfu handitse itariki ukwezi n'umwaka tugezemwo.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye, ku ruhome hari ikibaho kinini cane co kwandikako, iruhande rw'ico kibaho handitse itariki hejuru yaco hasize irangi ryera.

Inyubako yubakishije n'amatafari ahiye isa n'isengero ritoya ryo mu gihugu hagati ririmwo intebe zimbaho nyishi ziteguye neza hamwe n'idirisha rinini ry'icuma.

Inyubako yubatse mu buryo bukomeye Isa n'ibitaro. Ifise amadirisha y'ivyuma, iruhande hari inigega bitatu kimwe kinini, na bibiri bitoya n'intsinga z'umuyagankuba zica ku ruhande.

Icumba c'ubusomyi gifise utubati n'amameza biriko ibitabo vyinshi harimwo amatara menshi, ku ruhome hari ikibaho cirabura hasize iruhande n'irangi ry'umuhondo rifise amadirisha menshi atuma hagira umuco mwiza habona neza.

Amashugwe n'ibiti birebire biri imbere y'amazu menshi afise imiryango n'amadirisha y'ivyuma, hasi hari ivu n'ivyatsi n'amadarapo amanitse ku biti bitatu.

Igiti kirekire kirikumwe n'amashurwe ateye k'umurongo, biri imbere y'inyubako bifise inkingi nyinshi zubatse n'amatafari, amazu amwe muri yo asize irangi ryera n'ikibuga kirimwo utubuye duto duto.

Mu ntara ya Kayanza hubakiye amazu meshi impfuvyi kugira babigishe gusoma no kwandika bongere babigishe ukungene bo kwiteza imbere mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi uvanze n'amabuye hirya gato hari utwatsi turinganiye n'inzu ntoya y'amatafari, nyuma hari amazu n'ibiti, n'ijuru harimwo ibicu vyera n'ibisa ubururu.

Ikigo c'abihebeye Imana kiri kwigisha abahungu n'abakobwa b'imiyabaga, ku bijanye n'ukumenyesha inkuru nziza, n'igorofa zitatu zubakishijwe n'amatafari, igeretse rimwe, hagati yazo hateye ivyatsi.

Igorofa ndende ifise inkingi zisize ibara ryera iruhande y'inzu hari umuntu ari gutambuka hasi hari utuzu dutoya dufise inkingi z'ivyuma zisa ubururu n'ikibuga civu kivanze n'umusenyi

Ikigo c'ishuri cigenga co mu gisagara ca Bujumbura gifise amashure yubatse neza, abanyeshure baciye ubwenge cane, hagati y'amazu hari amashurwe n'ibiti biri ku mpande birebire cane, Inyuma yaho hari amazu menshi.

Imivyaro y'ibiti iri mu mifuko yera, bashize hamwe biteretse hasi mu kibuga imbere y'inzu ifise amadirisha asa ubururu n'inkingi z'ivyuma.

Idirisha ryubakishije ivyuma rimwe riruguruye ayandi arafunze hanze y'idirisha hari igiti kinini ivyatsi hasi n'inzu irikure gatoyi.

Igorofa igeretse kabiri ir'ahantu ku musozi, imbere hari imodoka zibiri zera, imwe ir'imbere iyindi inyuma, ibubamfu hari ikontineri hejuru hari amabati, mu kirere izuba ririko rirarenga.

I mwaro hari ishure rishaje cane ariko harimwo intebe zitari nke hejuru itara ririko riraka rifise idirisha ririko utwuma duto duto.

Inyubako y'igorofa rimwe, iruhande hari inzu ntoya ifise inkingi z'amatafari, imbere y'izo nyubako hari ikibuga kirimwo ivyatsi n'amashurwe akase neza aringaniye.

Ikigo c'ishuri ikinini cane, gifisemwo amashure y'intango nayisumbuye, cubatse mu buryo bugezweho cubakishije amatafari n'amabatsi atukura, hashinze ivyuma vyinshi harimwo abana babiri bari gutambuka.

Abanyeshuri babiri bari hanze bari kwiruka cane, kugira bamanure idarapo ry'igihugu c'Uburundi kubera imvura irikurwa kandi irimwo umuyaga ari mwishi cane birikubagora, iruhande hari intsinga z'umuyaga nkuba.

Ikibuga kirimwo umucanga n'utubuye dutoduto, hagati hamanitse icuma kiriko idarapo ry'igihugu, hirya hari abana bahagaze barindiriye abandi babe benshi. Inyuma y'aho hari igorofa ituzuye.

Inyubako ikoreramwo utuzi dutandukanye two guteza imbere ibidukikije . Imbere hari ikibuga c'umusenyi canke ivu ryumutse ririmwo ivyatsi n'imodoka yera ihagaze kure, n'ibiti vyinshi bihakikuje.

Ikibuga gisize isima harimwo umuntu yambaye impuzu y'ubururu ari gutambuka, mu mbavu zaco hari ivyatsi biringaniye, hirya yaho hari ibiti binini bibiri n'imodoka itukura n'iyera.

Inzu y'ubworozi bw'ingurube, bwubatswe mu buryo bugezweho bufise inkingi zubatswe n'amatafari, imbere hari ibiti vy'amashurwe n'ikibuga kirimwo umusenyi n'ivyatsi bibisi.

Amazu yubatse mu buryo buringaniye aboneka nk'amazu agizwe, n'amashuri kumpande hari ivyatsi n'ibiti n'amashamba ari mu nfuruka yazo imbere yayo hari ivu ry'umusenyi.

Igiti gito, kiri mukibuga hagati, gifise amababi menshi y'icatsi kibisi, iruhande yaco hari ivyatsi bitoshe, kure gato yaco, hari inzu y'amatafari ifise n'amabati, inzugi n'amadirisha,

Inyubako y'ikigo c'ishure ku ruhome hari ikibaho co kwandikako hejuru no hepfo yaco hasize irangi ry'umuhondo hasi kw'isima hateretse imeza ntoya.

Icumba c'ishure kirimwo intebe n'ikibaho, abanyeshure babiri bari kwiga, amadirisha menshi atagira aho bugarira n'isima irimwo ibinogo vyinshi isa n'iyishaje.

Inzu yicumba c'ishure yubakishijemwo amatafari irimwo intebe zimbaho ziboneka ibice kuruhome hari ikibaho canditseko idome umuco urimwo ari mwinshi kugira babone neza.

Inzuru y' ubatswe mu buryo bwishure Ifise N' ivyumba vyinshi zikaba zifise inkingi nyinshi zisizwe iranga ryera n'iryubururu imbere yaho hariho nikibuga bakiniramwo Kirimwo ivu rivanze n'amabuye kandi Hejuru isakajwe n' amati ikikujwe nibiti binini.

Umurima urimwo ibiti n'ivyatsi bibe isi n'abagabo batatu bicaye ku musenyi urunze ari mwinshi imbere yaho hari umugozi umanise ukitse hirya yaho harayandimazu.

Inzu isi ziranga igera n'iryo ubururu mu nsi ifise amadirisha menshi n'imiryango n'inkingi nyinshi zifashe inzu inyuma yaho hari ibiti bihagaze neza n'ubwatsi bukeya buri ku mpande.

Umunyagihugu ari kugerageza kwiteza imbere mu kwubaka inzu z'ugupangisha kugira ashobore kwibeshaho n'umuryango wiwe , akagerageza no gutera ivyamwa harimwo ipapayi ng'ashobore kugira amagara meza.

Ikigo c'ishure ryigenga ryo mugisagara ca Bujumbura, gifise imodoka yunguruza abana bataha kure y'ikigo, ikibuga kibonekamwo amabuye menshi, abanyeshure bari gutaha, nyuma y'ikigo hari ibiti birebire n'ayandi mazu n'igorofa igeretse gatatu.

Inyubako y'amashure yisumbuye imbere yayo hari umunyeshuri yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura, mu kibuga harimwo amabuye n'umusenyi, hashinze icuma kirekire kiriko idarapo ry'Uburundi, kure yaho gato hari ibiti n'intsinga z'umuyagankuba.

Ikibuga kinini kirimwo ivyatsi n'ibiti bitandukanye birebire na bigufi, abanyeshuri babiri umuhungu n'umwigeme bafatanye ku rutugu bari kugenda baganira bajana iyo abandi bari.

Imodoka ihagaze mukibuga c'umusenyi n'amabuye, inzu iri iruhande isize irangi ryera n'iritukura, kumpande hari uruhome rwubatse rurimwo ibitoboro vyinshi n'ibiti bir'inyuma.

Intebe z'ibiti n'izindi z'ivyuma n'imeza zibiri imwe ifukishijwe n'isashe yirabura iyindi igeretsweko impuzu hari n'akabati karimwo ibitabo vyinshi bakoresha n'idirisha riboneka agace gatoya.

ikigo c'ishuri kiri mugisagara ca bujumbura gifise uruzitiro rw'amatafari ahiye har'ibiti binini bitonze umurongo. Hanze hashinze icuma kiranga iryoshure aho rikorera.

Icumba c'ishuri ririmwo abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe zabo hafi y'ikibaho bandikako basanabumviriza canke bari kwandika mu maka ye yabo hari umugabo ari imbere yabo abasigurira.

Igorofa igeretse rimwe ifise inkingi zamatafari bisa nkaho ari ibitaro imbere hari abantu bahahagaze harumwe yambaye impuzu yera n'igiti n'amashurwe biri iruhande mu kibuga hamanitse idarapo ku giti kirekire inyuma hari nzu ntoya yera.

Ikigo kibonekako kwaricubushakashatsi imbere yinzu hari abagabo bane umwe muribo yambaye itaburiya yera nyuma yabo harinzu yamatafari akomeye nurugi amadirisha yivyuma bisize amarangi meza cane

Icumba kirimwo ivyuma vyinshi cane harimwo abagabo n'abagore bambaye itaburiya z'ubururu n'uwundi yambaye iyera asa nkaho ari mwarimu ari kubigisha, umwe muribo ari imbere y'icuma asa nkaho afise igikorwa ari gukora.

Inzu y'ibiro vy'ubushakashatsi yubatse mu buryo bugezweho, imiryango n'amadirisha bisize irangi ryera, amabati aratukura, nyuma yaho hari ibiti vyinshi birebire, imbere yaho hateye utwatsi n'amabuye yera n'ibendera imanitse ku giti.

Icumba c'isomero y'imyuka irimwo abanyeshure babiri umusore n'umwigeme bahagaze imbere y'imeza umusore afashe intsinga i ruhande yabo hari umwarimu ari kubigisha ku meza haboneka ibikoresho vyinshi bitandukanye nyuma ya mwarimu harakabatikabitsemwo ibikoresho.

Ikigo c’isomero cubatse mu buryo bugezweho. Imbere y’amashure hateye ibiti biri ku murongo n’ibindi biri hagati mu kibuga. Indani mu masomero harimwo intebe n’utubati tubitsemwo ibikoresho.

Icumba c'isomero k'irimwo intebe zigezweho zikozwe n'imbaho z'ibiti biri kumwe n'ivyuma ku ruhome hari idirisha ribonekesha umuco imbere y'intebe hari meza n'ikintu c'icuma giteretse isa ubururu.

Icumba c'isomero harimwo abasore batatu bambaye itaburiya zisa n'ubururu, bafise icuma giteretse ku meza, inyuma yabo hari idirisha hejuru haboneka amatara ari kwaka kugira habe umuco.

Inzu ikorerwamwo inama irimwo abagabo n'abagore n'urwaruka bari mw'isekeza ryo kurwanya igiturire, ku ruhome hari amadirisha n'amatara yaka ari menshi kugira habe umuco mwinshi.

Abaganga bahurikiyemwo abagabo n'abagore bambaye itaburiya zera n'ibupfukamunwa bwera nubw'ubururu, umwe muribo afise urushinge iruhande hari umuntu aryamye yifutse ishuka irimwo amabara yirabura n'ayatukura arimwo n'imirongo yera, umugabo umwe afashe kugitanda arika ari kwitegereza bagenziwe ivyo bari gukora.

Abanyeshuri babiri b'abasore bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'ibara rya kaki bahagaze impande y'imeza y'igiti hari akazu k'i gorofa bubatse mu bigarato abo basore babiri basa nabari kwereke ana ivyo bakoze nyuma yabo hari ibiti n'uruzitiro bishobora kwerekana ko bari kwishure.

Ninzu iboneka ko yasenyutse umugabo yambaye itaburiya n'inkofero yumuhondo ikingira umutwe asa nuwufukamye Ari kuraba ashira amatafari kumurongo mukubaka akoresha isima canke ivyondo inyuma yiwe hari abantu babiri bahagaze barindiriye kuraba ibiri gukorwa.

Inzu ifise icumba cagutse cane ,irimwo amapine y' imiduga , harimwo abasore benshi bambaye itaburiya z' ubururu, bahagaze imbere y' umuduga bawufunguye , umwe muribo afise agatsinga asa n' uwuriko arabasirira, barikumwitegereza bateze amatwi .

Icumba c'abaganga bakoreramwo ibikorwa vy'gusuzuma abarwaye bambaye itaburiya zera ku meza imbere yabo hari amacupa atandukanye baboneka ko ari umusore n'umwigeme bakiri bato.

Inzu isize amabara ifise n'inkingi zikoreshejwe m'umusenyi n'isima. Hanze har'abagabo n'abagore; umugabo umwe ahagaze kure yabo asa nuwurikubumviriza. Imbere y'inzu hariho ibiti n'ivu ry'umusenyi.

Icumba kirimwo abantu bitabiriye inyigisho canke inama, ubonako bari gukurikira ivyigwa, imbere yabo hari umugore uri gusigasira. Iruhande hari imeza n'intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti n'ivyuma. Hari n'amadirisha manini, abonekesha umuco mwinshi.

Icumba c'isomero kirimwo abantu bariko bariga canke bari mu nama gihurikiyemwo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe imbere yabo hari meza n'umugore ahagaze asa n'uwuriko arigisha canke ashikiriza ico yategure ye intebe n'imeza zikozwe mu mbaho.

Ikibanza c'isomero harimwo abasore babiri bambaye itaburiya y'ubururu. Ku ruhome hari ivyuma bitandukanye n'urubaho rumanitseko rudasize irangi, basa n'abari kurumanika baganira.

Icumba c'inzu kiri kuberamwo inama, irimwo intebe n'amameza agize umuzingi, akozwe mu vyuma n'urubaho rwiza cane. Hahurikiyemwo abagabo n'abagore basa nkaho bari kwumviriza uwuri kubagirisha inama.

Ikigo ci shuri kirimwo abanyeshuri bambaye impuzu zu bururu harimwo intebe bicayeko n'imeza tiriko za mudasobwa basa nabari gukurikira ivyirwa bari kwiga.

Icumba c'isomero c'imyuga kirimwo abanyeshure b'abigeme batatu basa n'abari kwiga bambaye impuzu zifise amabara atandukanye nyuma yabo harakabati gakozwe mu mbaho z'ibiti n'icuma giue yubururu kiri ruhande yabo.

Icumba cibiro kirimwo abagabo babiri bambaye itaburiya yibara ryirabura kuruhome hamanitseko ibikoresho bitandukanye nimpapuro canditseko ikirangaminsi gikurikizwa ingene bashobora gukora

Umugabo ari kugira umushinge w'ukubaka inzu yambaye itaburiya y'ubururu n'inkofero y'umuhondo ikingira umutwe n'ibirato bikomeye vy'akazi asa n'uwusutamye ariko arubaka akoresheje amatafari n'ivyondo.

Icumba c'isomero kirimw'abagabo n'abagore ,umugabo umwe muri bo ari kubigisha ku bijanye n'imirasire y'izuba, bose bifadikije imeza basa nabari kwitegereza neza ivyo ari gukora.

Inzu y'icumba kinini irimwo abantu batandukanye bashobora kuba ari abanyeshure ba kaminuza bari gukora ikibazo bicaye ku ntebe ziteguye neza ku murongo, imbere hari umwarimu ari kubacunga.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure benshi, bariko bariga canke bari gukora ikibazo, imbere hari umugabo ubacunze canke uri kubigisha, bicaye ku ntebe z'ivyuma zifatanye n'imbaho.

Icumba c'isomero gifise abanyeshure bambaye itaburiya z'ubururu bicaye mu ntebe, imbere yaho hari imeza, bari kwiga gukora ibirato, umwigisha umwe muri bo ari kubasigurira, nyuma hari umugore n'umugabo bari gukurikirana ivyo biga.

Icumba c'ishuri ry'umwuga kirimwo abasore batanu bambaye impuzu z'ubururu n'inkofero z'umuhondo zikingira umutwe, nyuma yabo har'ibikoresho bitandukanye vyerekana ko bari kuvyifashisha ku bumenyi bujanye n'akazi, umwe muribo arik'arabasigurira.

Urunganwe rw'abasore bambaye tabureya zisa ubururu barikwiga ibijanye n'umuyaga nkuba imbere yabo hari umugore yambaye igoti itukura n'i kanzu yirabura n'abagabo babiri bahagaze i ruhande yiwe.

Icumba c'ishuri kirimwo abasore n'abigeme, big'imyuga bambaye amataburiya y'ubururu, har'imashini y'icuma, ikoreshwa mukubaza imbaho, umusore umwe muribo asa n'uwubasigirira, bitegereza cane uko ari kugikoresha.

Icumba kirimwo abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'ubururu biboneka ko hari umwe mu ribo ari kubigisha ibijanye no bokongera umuyankuba mu bitaro vyi Muyinga.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye ku ntebe ziriko ivyuma bari gukora ikibazo, imbere yabo hari umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare ari kubacunga, iruhande hari imeza zibiri n'icupa ry'amazi.

Terefone ngendanwa iri ku meza imbere y'ikaye, n'ivyuma bifatanije n'intsinga hari ikiraba hejuru cirabura, n'umuntu yambaye agapira gasa ubururu n'isaha.

Abaganga bane bambaye itaburiya zera n'udufukamunwa , umugabo afise urushinge mu ntoke , umugore afise serum basa n'abagira bavure umugwayi aryamye ku gitanda yifutse ishuka y'amabara .

Icumba kirimwo ivyuma vyinshi cane bimwe bifise amabara atandukanye n'umugabo yambaye impuzu yirabura asa n'uwuri kuraba ibintu agiye gukora ku gituza ciwe hari icuma kimukingiye.

Abagore n'abagabo, bamwe bambaye amataburiya abandi bambaye ibisanzwe n'inkofero z'umuhondo n'udupfukamunwa, bari gufunga ivyuma hejuru cane yabo hari ibicu vyera n'ivy’ubururu.

Icumba c'abanyeshure b'abasore bari kwiga bambaye itaburiya z'ubururu inyuma yabo hari imeza n'ibindi vyuma vyinshi bakaba bari kwiga ibijanye n'umuyagankuba, itara rimwe ririko riraka bari kumwe n'abayobozi babo umwe muri bo ni umugore.

Abanyeshure basa n'abari gukorikibazo, imbere yabo har'umuntu ari kubacunga ,ishure ribonekamwo umuco ukwiye uvakumadirish'ariruhande ,kumeza y'umunyeshure yicay'inyuma har'icupa ry'amazi.

Abaganga bane b'abagabo bahurikiye hamwe bari kugwanya ingwara z'ibitungwa umwe muribo yambaye itaburiya yera ,bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha n'urugi bikomeye barikuvuga ku kiza c'ingwara cateye ibitungwa.

Ikibuga kiri hagati yamazu harimwo ivyatsi biringaniye namashurwe harimwo igiti c'ikigazi kirekire n'amazu agikikuje yubatse n'amatafari afise n'amabati inyuma hari ibiti birebire n'idarapo rimanitse ku giti.

Abanyeshure bambaye ibasurebeti vyubururu barikwiga ibijanye n'imirasire y’izuba, n'abagabo babiri bahagaze hejuru yabo bari kubigisha bafise ibikoresho vyinshi kumeza bari gukoresha.

Icumba c'ishuri kirimwe abagabo bane bambaye itaburiya z'ubururu babiri muri bo bariko barasudira ivyuma i ruhande yabo hari imeza n'utubati vyegamiye kuruhome.

Imeza zibiri ziteretseko ivyuma , hari abagabo babiri bari iruhande bambaye itaburiya z'ubururu n'ubupfukamunwa ,inyuma yabo hahagaze umugabo afise ikaye n'ikaramu ari kwandika.

Icumba kirimwo abanyeshure babahungu n'abigeme, barikwiga basigurirwa n'abigeme bane, babiri k'uruhande, abandi kurundi ruhande, bigira ku ntebe zikozwe mu mbaho, z'ibiti n'ivyuma.

Icumba c'abanyeshure bari gukurikirana ivyigwa, inyuma hari umunyeshure w'umwigeme yicaye ku ntebe yiwe, yambaye ipantaro n'agapira vy'irabura, imbere yiwe hari abandi bicaye ku ntebe zabo, n'umwigisha ahagaze ariko arabashikiriza ivyigwa, ifise amadirisha n'amatara meza haboneka umuco mwinshi.

Icumba kirimwo ivyuma vyinshi bigira ko abanyeshure bari kwitegereza cane umwe muri bo akora ikibazo bakaba bambaye amataburiya asubururu n'umwarimu wabo abacunze.

Inzu yigishirizwamwo ikoranabuhanga harimwo abanyeshure bicaye batumberanye hari uwambaye impuzu y' ubururu n' uyundi haboneka intoke gusa umuco waho ni mukeya.

Icumba kirimwo abanyeshuri babiri b'abagabo, bambaye itaburiya z'ubururu, hari imeza zibiri zigeretweko hejuru ivyuma, ku ruhome hariho akabati kabika ibikoresho bitandukanye.

Ikigo c'ababikira n' aba padiri cubatse aho aba kristu baruhukira hagati y'amazu hari ivyatsi amashugwe n' udutebe bicaramwo n' ibiti binini bihakikuje.

Abaganga bahurikiyemwo abagabo n'abagore bamwe muribo bambaye itaburiya zera n'ubufukamunwa abandi bambaye inkofero, umugabo umwe muribo asa n'uwuriko aravura umugwayi aryamye ku gitanda.

Abantu benshi bari mu nzu ikorerwamwo inama bari kwitegereza umuntu bumviriza ico ari gusigura, n'imeza iri imbere yabo n'icupa ririmwo amazi isakoshi iri iruhande yayo.

Igihe c'isaha icenda z'umuhingamo muri komine bukeye hari kubera inama yahuje abihebeye Imana n' abavugabutumwa muri paruwase ya Bukeye biga ibijanye no gushikiriza inkuru nziza.

Abayobozi bari kugirisha inama ijanye n'uburimi n'ubworozi, kugira ngo abanyagihugu biteze imbere, barwanye inzara, babone umusaruro mwinshi ushimishije, kandi kugira ngo bashobore kugira amagara ameza.